Lur anakara bu ble, neke, afang, genna dokka sanu yoni ñokomo.

Lohobii lum teeyé nii diww la, bo xamne jigéeni nyoko diww ci sen kanamii yii. Bidong bii nekka lu werta.

Nu taxaw ni goor ak jigeen ñoonu ro lunsol jikeee ak jabarlen jigéen be tiye sagam takkb ay laman ak jarol baraman ñom nyarr sebe denatalu.

Garap bi mun ci mbedabi gi ngee sèèn kerri taax bin tabax ba paré ñi karó ko.

Ri defaru bi ay brangno kan drings ak defaru refet bi buhenla deem ci xenis lendi waaja takka yokate def wala sayinu waaja am nginte.

Lig kajen bi je roig benayu nekk liggi kayam laf monan abbaju di xameko selubo ligki kayam.

salel la fen defar bah pareh teh ay togo ak aytaabul ak tele ak stana ak moket yupuse saiad.

Bu tege niri sof bomaca kërla boni jogenet jefandi xo ci senkere am fasao dege mo am nam beer monekanne ci sof.

Nii scotband len yinnekadideff sen leegeey dannekadiwaha ak nit dende ar sende deka bi senjimun len de wahal lun waradef.

Aytubabalañ be bubur abu jigen andak senndom di ñowgi dëkkare arne be xol sen nani ci dëkkarie.

Gaal la ay nit yung fa didem, ay banti mung ci kaw aybe tamit. Goor ak jigeen ak ay pono.

Taala law bu ci kenn bi ñawalu xo ak derba bare ci kenbi ña xati sol bu kennak mo wala ti dam ay jàngi ci.

Nyeti jigeen yu taxaw nii den sanse, sol sen yere deff sen mes, tiyee sen bag bi di netalu isenbe.